Nnipa bebree gyinagyina kwan ho a wɔn nneɛma a wɔde bu nsuo sisisisi wɔ nkyɛn, bi ɛresa nsuo agu mu, bi akoto, bi ne bi rekasa, hyɛn no a ɛde nsuo no baeɛ no nso gyina kwan mu hɔ.

Nnipa bi atwa ahyia ɛwɔ afidie a ɛnam awia so ɛma yɛn nkanea no ho. Wɔn apagyapagya wɔn nsa a ɛbiisre.

Adwumayɛfoɔ a wɔhyɛ adwuma mu ataadeɛ. Ebi resere. Ebi nso gyina hɔ a wɔrehwɛ deɛ ɔresere no. Ebi hyɛ kyɛ kɔkɔɔ, na ebi hyɛ kyɛ fufuo.

Nnipa bebree no ara ahyia mu wɔ beaeɛ a wɔto aba. Ɛbi ato awie a wɔamoamoa krataa no a ɔde rehyɛ abatoɔ adaka no mu.

Abammɔfoɔ a wɔyɛ apolisifoɔ bebree atwa ha ahyia. Nnipa bi nso nyɛ abammɔfoɔ. Papa baako a ahwehwɛniwa hyɛ n'atadeɛ mu gyina hɔ. Polisifoɔ atwa ne ho ahyia. Apolisifoɔ no bi kuta etuo. Ebi hyɛ kyɛ.

Abammɔfoɔ a wɔyɛ apolisifoɔ. Etuo deda wɔn kɔn mu. Ɛbi bɔ ahwehwɛniwa. Ɛbi hyɛ ɛkyɛ.

Maame bi hyɛ ataade fufuo a ɔte koolpɔt ho a ɔbɔ gya mu. Biibi si koolpɔt no so, ɛna nkorɔfoɔ bi ɛwɔ akyire hɔ a wɔmo twa no mfonini.

Aborɔfo mmaa te hɔ a basket si wɔn mfimfin a tomatoes wɔ mu, ebi sisi wɔn nkyɛn mu na rɔba nso sisisisi wɔn anim a wɔredwidwa tomatoes ne mu.

Pono si hɔ, afidie nyansafoɔ si so, ahomatorofoɔ da so, afidie a Yɛde twa mfonini da so. Krataa a yɛabue mu da so.

Hyɛn bebree wɔ ha sei. Hyɛn no bi yɛ atenten, ebi yɛ ntiantia. Nnipa bebree nso wɔ ha. Nnipa no, ebi rekɔ, ebi nso reba. Yɛwɔ adan ahodoɔ bebree wɔ ha. Dan no bi yɛ aborosan ne adeɛ.

Yɛabɔ dwa ɛna mmaayaa bi a wɔresa a wɔde nneɛma agugu wɔn nsa. Ɛde hyire abobɔbobɔ wɔn mu. Ɛde abotire abo wɔn mu a ebi apegyapegya wɔn nsa.

Ɛmpoano. kodoɔ ɛsisi hɔ. Anwea a ɛwɔ mpoano no yɛ kɔkɔɔ. Nnipa ne bi nso tete hɔ. Paen ɛsi hɔ. Ɛbi nso dware nsuo ne mu.

Nsuo atɔ. Nnipa mmienu ɛgyina hɔ. Baako ɛkuta kyiniye, baako ɛɛkɔ ɛban ne ho. Nnoɔma bebree ɛsisisi ha .

Nipa bebree etwa ehyia ɛpono kɛseɛ a eduane ayɛ so ma. Bebree na ɛɛhwɛ beebi faako.

Abanmmɔfoɔ a ebi yɛ apolisifoɔ gyinagyina hz wokita tuo. Fan milk, obi tɔn fan milk wɔ wɔn akyi, na nnipa nnipa dodoɔ nso atwa ahyia wɔn akyi.

Nnipa bebree ato santene. Mmaa ne mmarima, atenten ne atiatia, wɔn mu bebree no ara soso nneɛma, titire ne mpanimfoɔ. Ɛbi so kɛtɛ. Ɛbi so ntoma, ɛbi de pan a wɔakyekyere nneɛma wɔ mu.

Atwenebɔfoɔ ahyia mu wɔ ha, mmaa ne mmarima, twene ne bi sɛn bi kɔn mu, bi nso si hɔ. Wɔn wɔrebɔ no bi afa wɔn ho, nneɛma deda bi kɔn mu.

Aha yɛ sutɔɔ a yɛ tɔn nneɛma wɔ hɔ. Nnipa mmienu agyina hɔ. Baako ɛhyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ ɛwɔ soro ne aseɛ. Ɔsan hyɛ ɛkyɛ, nnipa baako nso gyina n'akyi a ɔnonso ɛhyɛ kyɛ.

Nnipa bebree atwa ahyia ha. Papa baako ekuta poma ɛhyɛ ataade fufuo ɛde ebi abɔ ne mu. Rdi ahweneɛ ɛkɔmu adeɛ egu ne kɔnmu. Okuta shnap toa ɛna bebree di maic, nnipa mmienu de maic ahyɛ n'ano a ɔkasa.

Mantam mu, nsuo atɔ abɛ tai kwan ne so. Amanfoɔ ɛdan ɛwɔ hɔ. Amanfoɔ paen ɛne nnipa ɛwɔ hɔ.

Nnipa bi wɔ Nipa bi wa ɛda kɛseɛ mu. Ɛbi te hɔ, ɛbi gyina hɔ. Wɔn a wɔte hɔ no abue nkrataa mu. Maame baako a ɔgyina hɔ no de adeɛ abɔ n'ano, ɛna ɔhyɛ atade fufuo wɔ soro ne aseɛ. Baako a ɔte hɔ no nsomhyɛ ahabammono atadeɛ.

Nnipa biɛwɔ afuom. Baako etwi trakta. Ɛna baako ekita rɔba tuntum mmienu ɔhyɛ adwuma mu kyɛ.

Mmaa ɛrewɔ fufuo. Mpɔnkye ne akokɔ wɔ wɔn akyi. Baako ɛ maa baako kita wɔmma ɛrewɔ fufuo. Bankye wɔ pan mu si wɔn akyi.

Nnipa bi egyina ɛdan kɛseɛ bi mu. Ebi asosɔ wɔn ho nsa. Baako apagya ne nsa. Ɛna baako ate ne ho. Nkanea ahosuo ahodoɔ ɛwɔ ɛdan mu hɔ.

Ɔbaa bi gyina baabi a nnua sisi hɔ. Ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ wɔ soro. Ne mpaboa yɛ fufuo. Na ne baage tuntum. Ogyina baabi yɛde car to asi a yɛtɔn ade wɔ hɔ.

Nnipa bebreeeeeee nam ha. Ɛbi tete apɔnkɔ so. Ɛbi tete so mmienu mmienu. Ɛbi nso tete so baako baako. Ɛbi nso nam fam a wɔrekɔ.

Adwumayɛfo a wɔn ɛyɛ keteke kwan ɛyɛ adwuma. Wɔn hyehyɛ adwuma mu ataadeɛ ɛne wɔn adwuma mu ɛkyɛ.

Nnipa bebrebee wɔ ayaresabea hɔ. Bi da mpa so, ɛbi da fam. Ayarehwɛfoɔ no hyehyɛ ntade fufuo, ɛna wɔnenam nenam ayarefoɔ no mu.

Wɔabɔ dwa kɛseɛ. Ɔhene bi ne ne mpanimfoɔ te akonnwa mu. Ɔhene no afa n'afadeɛ a ɛbi yɛ agudeɛ a ɛgu ne nsa, deɛ ɛhyɛ ne ti, ne ntoma ne n'ahenema mpaboa a wɔde sika asiesie no.

Wiemhyɛn gyinabea. Wiemhyɛn no abɛgyina, na nkurɔfoɔ firi mu resi. Ebi rema baebae. Ebi resere.

Nnipa bi te dan mu a ebi abuebue nkrataa mu, na ebi nso tetetete wɔn akyi.

Nnipa bi te pono ho a wɔredi nkɔmmɔ. Ebi de wɔn abatwɛ ato pono no so. Bonsua sisi pono no so, na tablet da so.

Akwenebɔfoɔ ahyiam wɔ ha. Ɛbi rebɔ nnawuta. Ɛbi nso gyina hɔ. Ɛbi rebɔ twene, ɛbi twene no ya akɛseɛ sene bi.

Nnipa bi wɔ baabi. Wɔn hyɛn si wɔn nkyɛn, na asono nso gyinagyina wɔn anim a nnua atenten sisi wɔn anim.

Nnipa bebree nam, abaamua baako asɔ abaayewa baako a ɔresu mu. Asraani no a ɔhyɛ kyɛ no asɔ maame baako a ɔne ne ɔne mmɔfra ɛresu no mu.

Nnipa bebree te dan bi mu. Ɛbi adi dɛm. Wɔn a wɔadi dɛn mi te ayarefoɔ wheel mu. Ɛbi nso tete wɔn akyi. Abaayewa baako te akyire hɔ a ɔremiamia n'ahomatorofoɔ so.

Nnipa bebree abɔ kyɛnku wɔ beebi, bi apagyapagya wɔn nsa a wɔn ani agye, bi nso asɔre a wɔaworɔworɔ wɔn ntaade.

Nnipa bebreeeee wɔ ha. Nnipa no bi kuta adeɛ a wɔatwerɛtwerɛ so. Asraafoɔ nso wɔ wɔn mu. Wɔde adeɛ atwa baabi a asraafoɔ no wɔn no ne baabi a temamufoɔ no mu .

Nsuo so ɛhyɛn ɛwɔ nsuo no so. Nnipa bebreee ɛtetem. Swemen pul ɛwɔm. Ɛbi atɛntɛna ase. Ɛbi ɛnso ɛdeda hɔ.

Mmaayiwa bi egyina ɛpono kɛse bi ho. Ade a yɛde hyɛ wɔn nsa ɛhyɛ wɔn nsa. Samina egugu wɔn anim.

Mmranteɛ ne mmaabawa ɛte hɔ. Ɔbaa baako ɛkasa a ɔhyɛ ahwehwɛniwa. Wabue ne nsam.

Nnipa bebree ahyia ɛwɔ beaeɛ lɔre anaa ɛhyɛn akɛseɛ akɛseɛ esisi. Ebi ne ebi kasa.

Asa a nkonnwa sisisisi hɔ, pono baako si mfimfin a bɔnsua si so, nkonnwa no, sunseɛ deda so.

Nnipa bebree wɔ mpoano. Ɛbi tete hɔ a wɔredi wɔn ho nkɔmmɔ. Ɛbi nso nam po no ano, ɛna obi nso wɔ po no mu.